njoko yong o fogole in way simna fop o kino kiin no gonum fo no simangolum rawatina kilifa ada fo kilifa diine ke ando naye den way nan gilwa radio Diarekh FM fop i leya nuun ko ye in weke na ardaba fe xaye te ref journée Mondiale de la femme manam bes fe jagle ena rewe fop na adna fe i ndef meeke koy kama paana le Ndoundokh soɓiid few faax rew jajal rew te jeg meeke a ɗinga maak a ɗinga doy waar a mosa machaalah ceq ne mosa aussi a paxa paax a fiya ngan ga i ndalfoka tourner soɓ ko xa ando naye ten ref presidente fe coxa ñuxro le te sim ni tid avant i ndoka no waxtaan le tewo paax sima xong
mina jaɓaŋsim na xoŋ no gonof fono sima ngolof yasam o gara nga mene fene yasam o gar meen mbaan roga xuma na in taamala a koɓ fo mbino ɓasil ne a suƴa nen o tan fojem yasam kude seentu na no paax ka yasam o yaaloxe fiyan na den
merci beaucoup o tewo paax imba an gon le
Gnilane Ndour
refo xe adwan na manaam a ɗingale i nga tamit a andax refo ka felna coono yo parce que ku garna tokofa dalka ku yaquna aussi wo ref jin fe xan ta ɗom lool tokof nam ando ye ne ando naye naga o ñoow ta manam cono fene fop
cono feene fop ko waago muñan ande ke muñona muñanona xa ɓeex o muñan tangaan we o jalta nu yoon
mais refe ka meɗ na tokof lool lool
meɗe parce que wiin we moom o kino kiin yar fo teegin saqo teen meke i ndef na ka i mboga yaay mboga faap o leŋ xeefe kenum yit no dara
merci beaucoup faley fe mosa lool lool i nga a aussi a ɗinga le nuun ceq ne mosa lool a mosa machaala oxu rokid na kam fe sax o yaaw o yaawin dal a refa ka mos na lool cono fe ando naye nuun way njankote an kam fe a doya waar lool lool nuun manam groupement le nuun a jega xa adwan na nuun wala nuun ndef mbiya nu qoox nuun wala projet yo
kene projet yo mana i njalta Dominick Sene i njalta Bikol i ten jangnu in kane bo i mbagin yit i sikiran no dara yaam a soɓa in o mbiño ɗomu nda a jega no ɗomu ka te sutna in it i sante an teen ngid man teen i anda meete xotit na in i anda kene kete ɗaxa na in i mosirano sik o saaxo leng ke kene ka i ngid man yakaran
merci beaucoup wetana ngam gon le
Gnilane Ndour
Gnilane Ndour
i
aca merci beaucoup yeey Gnilane Ndour in way ngind manga a paax no tontax mosu ne ando naye tontu wano in tewo paax sim na xong
wa kay jaɓaxong ya booy
waga weta na in gon le
Yande Faye
Yande Faye fog na ɗingale ɗingale Gnilane Ndour a adwan na ka ɗomna tig tamit parce que o ndeta ngan calel ke mbine na ɗoma o naro xes xemben xa éléve of xembana ñakit jal calel den xena calel mbina ɗɗomit na instant nene kam mbine daal sa miñit neen no o bugo poccuper kaga tout so en plus o nara doon teen naro gara ɗinga leeke rose iid manam refe probleme na nuun daal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
merci beaucoup Mame Boy in way ngid manga a paaxa paax a fiya ngan i ndalfo ndoka kama ɗinga le rek verifier o ndiko nduluñ no dufe dufe le yay booy yong na xon g waaga weta na in gon le Marie Faye o Ndoundookh ya Henry Marcel o fog na ɗingale manam na ɗingale Gnilane Ndour a adwan na xarel calel mosu ke ga ona Gnilane Ndour a jala kama ɗingale

merci beaucoup Yaye Boy faley fe mosa lool lool merci beaucoup bo ndiik i ndef neeke kama paanale Ndoundokh ande mbekte fe dama xam rek manam forme fo mosu fe ɗingale saq na i ngiɗ ma den a paxa paax manam na caɓale ando naye a njambida in meeke i nget meeke fe o tewo maax koy a o tewo xe ga am ndeta mete ndeta salade ka yiye mooy lolou daal cungim xaƴoŋ o simnir fo o fogole

merci beaucoup Yaye Boy mais leyiro o fogole god ne de wo ano cherie Waly Faye ok njuga ka fiye o qolu o qol o qol talata i mbaam ritu neeke waaye daal caq ne mosa a mosa machaala kene soble mais :ffra kam ga te weera xa ref pro

kaga soomo mais jege probleme leng mais manam nam ando ye naga o ñoowta coono fe ando naye waxey ñowan mbinuun manam calel mbin ke saqona maga daal so bugo fokat teen en meme temps arroser a meke refe coono na nuun

i nga a ye caq ne mosa a maaka lool xa yeng xa pod nun ando ye kaga xa tima xe mbiya a lang ba suto njiriñ

kon six keene fop nuun wey coono ayo njala mais a sutwanga tamit nuun na nga a o njiriñ

merci beaucoup Ndiounga Faye cherie Waly Faye i ndef bo ndiik no 8 Mars fe rek te ref bes fe ando naye ten jagle e rewe i nde u meke paana le Ndoundokh gidma den a paxa paax rew faax we ando naye den soɓum meeke i coox ka o tewo xe te simnir fo o fogole avant te suura <laughs> tewo paax simna xong
jaɓaxong no goonof fo no simangolof simna fop gidma fopit wasana wiin we to wasan ta Marie Angelique cherie Amdou Marame
xaye nuun i ndetud u meeke na ɗinga le nuun a ndingale mos na mos lool a mosa xa tima xe ando naye nu na utiliser an meke kama ɗingale mam nu ngota den fo manam ne refe jafe jafe pour nu ndawa den
xa a refe jafe jafe periode um rek periode periode ke mbada nga rek ko jika dalfo suuy kama ndingale xesa nga roose xiran roose baya te sutu ka o fi plan of dalfo jim baya a peut prés baya six mois ke mat na daal te soogo wago soti
wala i mais kam ge e salade fene comme a jega ka ando naye kena weera ten o ndeta ngan fasaɓ lana aussi o jeaga a kana fiya ten nu nde njega teen pertement bayo ando naye xan ndet bo decourager a no qoox nuun sax
kaga nding lo Daba parce que fasaɓ fe ren moom jaɓe fasaɓ fe moom o dufa nga o dufa nga bata sax it a weer salade ke comme ke Ndiounga leyna rek yenisaay o daaw yenisaay daaw kiro anda o xesa nga bugo topatox boɓ ne de njaŋik xes bugo topat wa o cherie li xana jeg ka yaac na gulu teen kaga tax pin ke yenisaay salade fe yaaco weera nda
mais mains a reta nga dak bonu suti yo bo ndeet ken njeg na ne refa pertement nun e perdre a ten
a roog moƴu yenisaay koy o perdre yenisaay perdre kiro anda calel rek
ok merci beaucoup Marie Angelique cherie Adou Mararam Awo fe <laughs> aca bo ndik i ndef meeke panale Ndoundokh rek i sutwa fule kama ɗingale i mba ndet kama ɗingale verifier a ndiki sutoxa no yaal meta ka fo wan salade fa ndokid no rewe ando naye wene arroser a neke soble fe im ga koy ka jaxla ndaxama kam fe apres xam laam tin kam question ke avant tout dabord kam coox kan o fogole te sim nir fa den a leya den ten ref an a presenter oox d' abord avant i ndoka no question ke njoko yong o tewo paax
yu nga jam mi refu dembu tall Fatou Tall o Ndoundokh
Fatou Tall o Ndoundokh i nga a ye foga na ɗinga le meke kama Ndoundokh te ref a ɗinga maak o cegu solo aussi i nga e tamit a kan suto njirño feet i nga a aussi o arroser a manam refe ka ando naye cono yo na nuun mais kan ndoxan wa ƴeawa mbiya tout
cono yo de cona fa muko maten nda koy wax deg in mboy mbiyan yaam i njege pexey fa alakas nda koy a ɗoma mat wax deg fa yala i nga a nga lakaso i njang
refe aussi ka ando naye a ɗoma comme refan calel mbin te ref ka ando naye a jaxla nan lool bugo jal calel ke mbine aussi ;fra inoox maga bugo gasa ɗingale so a puta cungang tamit refe ka topat wa korof topatu xa ɓiyof aussi refe ka ando naye cono yo na mi
xa a koy refe cono mat wax deg yam ka i soorale ano yo teno inoxa yaxalu ke i ,mbarna njal ngaroyo ɗingale ngara ndingale mbato ngaad mbina egali ke i ndiala maaga
mais aussi tewo xe ka jeg ka ga a ma o saq ɓayole wo te ref a siwo la saq na xa yul um ga o xafa foof le yura manam a siwo lene comme genre xaro
a tosuwaro de a tosuwara kene nda njik wel ten i yulu siwo lke ndose tanoyo
manam comme nu njega nge a tosuwar nu mbanda a yula siwo ke fop no pexey keyo daal so ndiiki au lieu nu ngota fo a ande mi moom andim na ɗing mayu au lieu nu ngfota a paaam foof le njura xanu ngota siwo yondin ngafa yonda
xota nga a paana le o jura nga na gefa tikorik ke to a waga yaqa den
ok
nda o xota nga siwo le yulna ona nga yipa dang ke yaqe dara to xana xuɓ kaga taxu i mbiyan
ok tamit des fois keke ando naye des fois ande comme ga ano rang lana a jega maaga kaana weera i ndeta nga bo ande a saq ta a saxada fada naga wagan mo ley parce que a foora ne refa manam pertement na nuun keke ando naye xana weera kama ɗinga le
xa a refe pertement ku ando naye o xey weera to doye to ande mote xa sobleka i ngaƴan bo mbaan i teelno nduuf tena eta fort xa teɓa xeene ka i sayano yo eet no ndufo yo mbaan
nange yaq wa tamit
xa a nange yaq wa ko lilan bata weer o yipin naxa saaqu soble geekin bo mbana fad na ndax roog fa jam waga dako dufa tinin to xana faax
<hesitation> bo ndiik kam lamit ke rek i nga e tamit a ɗingale maya daaɗ lool a maya njoxb daal au lieu avant nu ndufa keke gan ngoxa qol le a ɗinga le wala
i ka i ngoxax
so ndiki nuun na ngoxan fo xa ɓay nuun wala
ina ngoxan fo xa ɓay in
mais ana ɗoma de wala
a ndoma kay
a ɗoma
axa
mais a ɗoma nga xana moso fel
xana moso fel axa
merci beaucoup o tewo paax wetana in gonle
Fatou Tall
Fatou Tall no pana le Ndoundokh ngid mang a paxa paax Fatou b o ndiik i ndef meeke kama paana le ɗundoox reke in way ndeta ngara ndeta ngara rewe njaxasora weke ɗose a weke ƴewa tig yeeme u no tew manam doole fe an do naye o tewa saqan bo a waga waago poli a siwo pod neeke a refa ka ɗom na lool lool bonu ande manam rewe daal gace ngalama in way ngid ma den a paxa paax i soɓ meke o tewo leŋ koy te poli a a ƴewa a ƴewa ɗomu parce que a siwo ke kay a mag na a paxa paax ga i coox kan rek te simnir fo o fogole avant :gfra i ndoka no lamit ke tewo paax simna xong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
merci beaucoup gon le fo simangol le
mi Mbisine Sene
Mbisine Sene i kama paana le Ndoundokh
kama pana le Ndoundox
merci beaucoup Mbisine i nga aye manam bindo leke ɗegona fi ina kooc a refe ka ɗomna tokof de wala ka and naye manam o xada nga mbinun xana ref lka ando naye xana meɗ fo wo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
nda bo ndiik waxe forcer a rek ƴewa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
a ñofale daal
<hesitation> #hum
mais manam ke ando naye teno maaf ra ndel ke tax na o utiliser a koca maaka le xija teen cono a teen o feeto la feet nanag ga a teen manam ka barke na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
i manam ana jirñang daal
i nangamo dawa teen xaqes koy
wa kay merci beaucoup i ndoka kama ɗingale i verifier ye i nga a ye a jega kaana weera keke leeɓa ne refa pertement na nuun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
mais yaqane ka i moƴo ngorngolu wa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
aussi tamit xa tima xea ando naye nuun wey utiliser an kama ɗinga le refa jafe jafe na nuun
ka refa jafe jafe na ino mat
monte tamit jega lakas wa nu njalta ref na a ciiñ nuun
a maye de
merci beaucoup in way ngid mang a paaxa paax njoko njal tamit i ndik meke no 102 point 5 FM rek i ndokiid u kama paana le Ndoundokh bo ndiik rek te ref 8 Mars bes fe ando naye a jagle e rew we manam rewe gambaro njeg teeno ndaay o leŋna den ware fuux non par compte sax o tew ware fuuxa tout le temps meke ka ref baneex te ref bes fa maak te jag le el rew we te ref mbekte fa maak nam o mbekte fa maak daal in rew we wa kay ka ref bes fa ando naye a yakam ti e a tax u kay i ndef no campagne a Mbimbane pour ndeto yo manam dufe dufe ke ando naye a ndufaan meen te ref a ɗinga maak yaaju o ga a nga keeke bo nade rew njalun sax ref ke ka ando naye xan yoq we ngoimna tank nga o dirano yo a tax ka i suriid meeke tewo paaax paam fasaɓ fasaɓ mosu sax i sim nin a paxa pax o tewo paax simna xong
iyo in way njaɓang
wo anoye
miyo mi Fatou Diop
Fatou Diop kama paana le Ndoundokh
i
merci beaucoup fatou Diop kene ka fi e fasaɓo de
i fasaɓo moom
a ko duuf u bo muj jikook wala
kam ñaman sax jikwimo
a ko dufa pour o fudof daal
kam dufa rek ten fene sax
nani ro fo wa gama <laughs>
a gara nga ne fasaɓa jega me i
ok jege probleme o ndet ngan caq ne mosa lool lol de mais xa timaxe k ref ka o jika wala ko geeka
xa timaxe koy kam gekan
ko geek un so dufa den meke dal a ok a ɗinga le o ndeta ngaan manam partie nu fel nga o dufo arroser fe
saro lu jego na jeg daal
a ganu ngajir xa saraxe so a ɗingale koy nuun former na qoox nuun wala ga am it a ɗinga le ka may daɗ a may daɗ lool so nam nu mbiya bo mbago ngoox
ka i ngoxan i ƴuta nga ƴuyt dal bo njeg
te ɓana nuun nu ngoox ne refa probleme na ten aussi
a jege probleme
so nuun na ŋoxan nuun rewe ndam machine ŋoxan
xa a xa ɓay in
xa ɓay nuun nuun mbanga xam merci beaucoup fatou Diop in mboy ngid mang a paxa paax num mbugo njik wida fasaɓ kene moom o ɓayof soom waag no xoox nda wa ga ma kay <crosstalk> <laughs> comme mumeen ke ka yaqa na nuun
ankay ka i njegan de ga iro maana maana ka ɓera ka ɓera mu refna ka ɓara ma
so ndiiki ka nera probleme na nuun aussi
a probleme a refa de yaama ñama na ngaan xan jeg ka tiron
ke ando naye keke nu manam keke nu mbita a tosa ke tamit ne jega probleme comme neenu ngota <crosstalk> mais kam ga e gan ley bo pare te nanim o leng na nuun oxa gidim na o korum sax
wax deg i ngidme den de nda koy i sike den it yaam a re ange den i ngar ke mene
nuue njega aussi probleme comme insecte ke manam na ñaƴa a lang
axa kay a ɗenga taxar ke
i
ana njega kam fe
i soƴ ke a taɗa ke
nda kene daal wañe teen dara
a waña manam nu ndeta nga bo saxada xala fad manam ne refa ka ando naye a yaqa na nuun
non a refa nga soble fe moom a ndega ngayo xana saqit nda a refa nga mete ne a ndenga nga rek fi kate
nda nuna njega produit kene fop
a produit in daal ngasiya yiin kene ndaw ke wala mami fe ale i <crosstalk> comme ki in mbañ teel produit fe parce que produit fe ale ba former tuuna tena fiya ta wiin we a cira ke ten taxu de lal gana in ke i una kaana fo laaj fo saafu o xooƴin no binong ten ref ke i produit
mbisan teen
mbisan teen
so ndiiki mun tolwa kan mbiya kaga wala pour jour jour nu mbiyano yo
i comme partout jegu
partout jegu a jega tol wangan wage produit merci
ne de mbiyat na xa doom i soxla a te produit
mais aprés nu mburanga kene ke nam a ley tel sonle fe kene took fe <crosstalk>
a xaƴa a jega wena njik wan de nda mene took fe ine njik wan comme oignon ke yiin <crosstalk>